Garab bi nga xamanteni ay nit bu feebar mokoro jofandiko, bi ci demee ni kom am yaram bu meti , tanka wi meti , wala sof omm bu meti, mu nekk garab yi nga xamante danga puy diw ci sa ay om , mo genne metit bi yombalala ca oruwey.

palaas bi ña xamante ni dañ fay jaaye bagaas lu ci demeeni bagaas ñuy defaree ci rémi wala safi ñu defaree subiti rémi lu ci demeeni ay lekk wala sax ay bagaas yuñuy defandikoo su suñu yaram ak sax ay garab buñu xamante lex ñi fanxalay feebar.

Daala li nga xamanti ni yonkoy sol ci sa ay tank. Mu aar la ba nga xamanti bo degaate ci suuf bi daradu lagaay yini owe dalu buks. Am ay buum y nga xamex dantoy dugal ci pax yi ba. Pare nga takku ko munu àndak ay colu yu bare mu siderneeni ay jiin k mbubb.

Palaas ci jange xe bu xamante ni jang kati mu fay daje ak ay jangale fax nu jëdaloo solu yëre y nga xamante dayunu roo ku neku bot baagam di nga xame sabagaas yi ngay jange yépp cina koy dugal nite xaw seeni ngi xaw seni kanam di waxtaarnak ñyoom.

Daalla ñu ñana mante ni ay dooni aadama ñu koy so ay xale yi jëggéen mu am koket am cër bu gud ruñxu mante ni yombul burña doxee ko ñu koy sol bi ko boole ak seeni ay san sek mu ànd rata ti géenu seeni sanse bu baax.

Palaas bi nga xamañtene leppalna nir di soxala dafay am di ci demee ni bagaas yi nga xame lañ koy defar ci biroyum ak saxi ni defar ci bitireon nekk li nga xamante muneeneeka ay leetra wala sax fay bagaas yi ñuy jëfandikoo lu ci menni ay diiw yi ñu dëw cuñu suñu yaram ak ay saabuy ñu sango.

Keytitaseekaay xibaar yi nga xamañca ni lépp lixew ci biir réew mi. Ak ci biti réew mi ci len koy bind. Yi nga xamne mënuñu seytan terle mi su jot di ko jangat te xamlan mu xew seen biir réew. Li ci demee ni aferi nguuru wala sax aferye njënd ak njaayer.

Dalle li nga xamanta ni so koysol ci ca ay tanke mu aarla se li nga xamantani mën nala gaañ ci suuf bi neke dala bëkgsu yu nga xamante dafa am ay buum mu am ay pax yi nga xamni fofgaye dugal buum bi ba pare di ko takkër.

Wàllum kawar bi nga xamañte dey nekk ci boppi nit, moo xam goor wala jigéen ñu xamañte kawar la, nga si yokk ay mees, diko leetu ay raw yu nga xam ne da fa rafet, boo parey nga sanse mu ànd ak sa sanse ba pare leeral sa kanam, yokk sa taar.

Ci wàllum diine nga xamante bépp doomi aadama mbir ngi ci, moo xam jiine islam la wala sax dine krece di, pasta bi nga xamante muy jiite dini krece, y nekk ci biiru mbooloo mi nga xamna ñuy topp ci ganaawa, mudeene yubb ci yooniyaala.

Walum taggat yaram nga xamante ay doomi aarama mi faral di ko def ay góor na sol sa yere bo xamante dangay nuru ak ñaneen ngeen bokk benn tiim ngeen pili ak ñaneen ñiu ci gañe nga jël sa kopp jëlli nga xamne mu nga gañe ñeneen ñi sàddi ci faral di daw.

ay mase ñi nga xamanta ni wala ay bagars dañu xamna diñ ko dafa rukl mu yombalal ñu liggéey ci lekku loo manti dex minekka ay yi nga xamna liñ kodankoy plogci kuran bi mu yombalta liggéey moo xam danga buga jël ab pax booy bën boxanne ci la fiir di jaar wala sax di kele di wiis ay bagaas.

Lu faju ak feebar mi xamante ay doomi aarama boo feebare ngareen plas bi nga xamante ni ci lañi xooli nekk sabiir-yaram bapare faj la lede ay bagaas ci nga xamna diñ koy jëfandiko buñuy faral di genne dara ca biir yaram minit na ci demee ñu xar sa yaram ci ay palas genne fa lu fa wartaneeka.

Leekë bi nga xamante deñ koy faral di toogu si su nuy biir kër wala sax si aye palaasi lekku kaay yi. Am ñebbe bu nga xam ne, dañg kooy baxal bam ñor boole ko ak ñaambi buñ baxal ak jën, ñun koy ooye ñambi ak ñebbe, muy jën buñ faraay ba pare am soos, tekko ci palaat bi ak can.

Si wàllum jogante bi nga xamanteh ci moom la ñu def ñuy jogante purr kuy jiite réew mi nex di president Adama Barrow di president i Gambi yek yi nga xam ni mooy jiite waa Gambi taxaw ci otom ñi nga xam nañoo ko fal bapareh di ko support taxaw ci boram diko yekati ay loxo.

Ay naan yi nga xamante dañ koy defaray ci biir reew mi, moo xam dangay jël woonjo bi defar ko baxal ko, wala sax ay sorans, wala ay màngo yi nga xamne dañ koy defar, def ko mu nekk ndox bu nga xamne dan koy naan, ñu koy sol ci ay biteel, bappare mu am cafka bu neex, nga dugal ca firic mu sayda guy, nga gene naan, wala xelel ca ay gaan.

Ci kawar yi nga xamante monekk ci boppi jigeen , ñey nañu diko faral di def ay stretin bëmliis, wala sax ngakoom ko bamooko, kiletu ay kondu róorom yu rafet, yi nga xamante ñu ko xaaji ay xaajyuy set mu jël kona mam ngi leeral ko nañ diggeenee taaram.

Tey ci wàllu tàggat yaram, mi nga xamante niñe deñ koy fara di def, li ci demeene luñuy oye lamba, nga xamni ay ñaari góor ñooy taxaw, simiko bam set, ku nekk takk ab ngembam geen bore ba xam ku ci daane, ku ci daane gaña nak, nga jal li nga xamne moom ngamoon.

Bagaas ci nga xamanteh dañ ko defar purr mu yomba lal siñu ligeey li ci demèè ni kelé yi nga xame dañ koy jëfandikoo auto yi sax auto yu yaxu yi deñ koy faral di jëfandiko purr di ubi ay bagaas ci auto bi xol fu yaaxu ba paré mën koy dórdi deferat jëfandikoo ko dell ko tëjat.

Ay plaase yi nga xamanteni ay toubab wala sax ñi nga xamne denu dëkk ci bitim réew dañuy faral de jogey sen reew de nyaw fici réew mi di ko faral di dem satee lu demee ni géej gi wala sax ay peggu géej yi nga xamni dañ fay tekk ay mbaar wala ñu teg ci ay toogu yogaxamteni dinañ ci mona tonke di dallu.

Ci wàllum diine nga xamante mën nane ka diine islam wala sax mëne ka diine Kristian yi di wane ay xalèh yi nga xamante dañiy jànga ci palas bu ñuy óyeh daara ñu teyeh seeni ay alawa lal seeni ay basan took ba pare seen oustass bi di lèèn jangal jigéen ñi muuru.

Ke yi titaseekaayu xibaar yi nga xamante, ñoy faral di jotari xibaar yi xew ci réewmi, ak sax sibitin réewmi, yi nga xamante mëna ñuy saytan tele, moomla ñuy faral di jënd diko jàng di xabl few su seen dëkk ak sax sibit, lu ci demeeni wàllu nguur, lu ci demeeni wàllu jënd ak njaay.

Daala yi nga xamante ni dan koy mëna sol ci sa tank mu aar sa tank ba nga xamne. Do gaañ miy daal yi nga xamante ni ñi nga xam ne dañi def taggar yaram dañ koy fara di sol. Maanam yi nga xamne dañi pilee ay footbol dañ koy sol m am. Ay cat-cat yu sew suron ba paratam am ay buu mi ñuy tak.

Bagaas yi nga xamante ni dafde yombo lal ni ñi seeni liggéey lu ci demeeni li nga xamne ay kapinta ñu koy jëfandiko magnaw ñuy liggéey ci ay bant nga xamne dafay yomb loor pu ñu xar seen bënte yu ñu ko wara xale ci nu mu tollool ndax ñu mën defar luñu bëg defar.

Ay garab gi nga xamante dañ koy faral di joxe ay nit yi ñi nga xamante ni dañu feebar nga dem si lopitan bi ñu xol lan mo nekka ca yaram ba paré jox la garab bi nga xamante mo koy facc wala nga dem sax jënda ko ci farmasi bi naan ko.

Ci aada ak cosaan mii li nga xamanta ni moo jotoo na xew cis di pis suñu ay tayni maam mu ame ay bagaas ci nga xamna dañ ko daan jëfandiko ñu tekko pur nit ñi nga xamna ñoofi nekk ñu mën koy xam ak sax ñi nga xamni judoogu ñu elëk buñu ñowe xam seen paas réew ak seenimaam.

Chu wàlum deenè, nyo hamantene mat nala ci deenè Islam wala sah mu nekk deenè Christian. Ku chi nekk am ay njit nyo ley jël dila yobu ci Yallah mi nga hamantene mum mo la binda batah allahira yëwmal hiyama buna tëhè dugu al jannah.

Lii wàllum li nga xamne moom nga mëna defare ca biir neeg, ba nga xamante mu mel yaw ni nga bëgg pur mu melko, li demeeni wàllum pentur, wala sa wàllum ay toogu, wala ay bagaas ci nga xamante den ko dey faral di jëfandikoo sa biir neeg, li ci de meeni silin bi ngay def ci sa kaw, ak sa tele sax bi ngay setan.

Si wàllum ñi nga xamante ni ñooy joggé si bitim rew mi di dugg si biir réew mi, di faral di yoku suñ am am si biir réew mi. Ñi nga xamante lool lañuy dugg muy pileen bi nga xamañte day naaw si kow jaawo ji, yoobu leen bë fuñu buga eggë mu wàccee leen ñu def seeni soxla ñi bi.